Kubanzima ukuthi umntwana alalele njalo azwisise akufundiswayo eskolo nxa elambile, ngakhoke kuqakathekile ukuthi izikolo zinike abantwana ukudla ukuze kuvuseleke impumela yabo ezifundweni.

Ibhakane likhomba indawo yesikolo sabantwana abancane. Litshengisa ibizo lesikolo kanye lenjongo yempumela isikolo esifuna abantwana bayithole ma sebeqedile ukufunda.

Abantwana bezikolo kumele baphiwe imfundo esezingeni eliphezulu njalo ngoba kulilungelo labo. Kuyabancedisa lokho ukuthi bakwanise ukuthola izinqumo njalo babelolwazi ngezinto ezingaba yingozi empilweni zabo.

ukufundisa abantwana bengamaqembu kuyenza ukufunda kube ncono njalo kubelula abantwana bayathola ukuzwisisa okujulileyo ngoba bayancedisana njalo bayachasiselana izinto ezifundwayo

Ukufunda kuqakathekile ngoba kuyayithuthukisa njalo kuyiguqule impilo yomuntu. Ukufunda kuyancedisa ukuphakamisa ilizwe. Kuyancedisa labantu ukuthi bakwanise ukuthatha izinqumo eziyizo ngempilo zabo ngoba sebelolwazi ngalokho abayabe bekwenza.

Njengoba ukudla kulilungelo labantwana kubalulekile ukuthi abantwana baphiwe ukudla ezikolo, ngoba lapha abantwana abasuka khona kutshiyene izimo zempilo ziyehlukene, ukuze abantwana bafunde ngokufanayo njalo bazizwe beledlabuzane lokufunda kumele bafunde besuthi.

Abafundi abafuna ukuqeqesha ngezempilakahle kuqakathekile bebekwazi ukusebenza ngezemitshina emitsha eyelapha imikhuhlane ukuze sikwanise ukuthola usizo olubanzi njalo olujulileyo ngempilakahle zabantu

Kuhle ukuthi abantu nxa bengama Africa bebambane njalo baziqhenye ngemvelaphi yabo. Kuhle ukuthi abantu behlangane babuthane ,banikane ulwazi ngemvelaphi ezitshiyeneyo.